Uuna tomunu oohi dhoye owa pumbwa oku kwashilipaleka kutya ohodhi tala ngele odhili muukolele, nongele owa monomo dhimwe kadhili nawa tadhi ehama, owa pumbwa okudhi kuthamo opo kadhipe oonkwawo omukithi.

moNamibia omuna iinamwenyo yomaludhi ngayoloka thana mbyoka hayitekulwa megumbo nambyoka ihayi tekulwa momagumbo , mbyono ihayi tekulwa momagumbo ohayi kala komatosha, ongashi ookoshi noondjamba, ataleli ohazi kiilongo yili noyili tayeya moshilongo shetu yatale Iinamwenyo mbyoka hayi kala ketosha.

Opu na omahala ngoka pu na oondundu nomamanya. Komahala hono ihaku mene iihwa oyindji. Omahala ngono ohaga nana aatalelipo ta yeya moshilongo shetu ya tale uuwanawa weshito.

Pomahala ngono gwomayiyuvitho nawa, ohapu kala tapu monika nawa oshoka ohapu kala iipundi niitafula , po ihapu kala kapuna okandama komeya ,uuna wu uvite uupyu oho vulu okuya mokandama mono eto ikutha uupyu.

moNamibia omuna iinamwenyo oyindji , Iinamwenyo mbyono inayuthwa oku kala mokati kaantu ashike ohayi kalekelwa ketosha. Iinamwenyo mbyono ongashi, oondjamba, ookoshi oonduli, uumenye nongolo .

Opuna omahala ngoka haku tiwa oohotela. Uuna wa li to ende ondjila ondeendeeka ngoye inoka thikawe, oto vulu okuya mehala ndika wuka fute iimaliwa ngoye to pewa nduno ondunda yoye yokulala. Moondunda muno ohamu kala muna oombete dhoshinanena, niitaafula niipundi.

Uuna aantu oyakwetu yasi ohaya falwa komagumbo gawo gaaluhe hono hakutiwa yathigipo yuuyini ayihe yakavulukwa nombili. Ohaya fulilwa iilambo etaya tulwamo ano edhina limwe ohaku tiwa okomawendo.

ONamibia omuna omahala moka haku adhika omamanya no kakuna omiiti ominene. Ohaku kala kuna uuhwa uushona wo kawushi uule. Oshoka iimeno oyindji kayi hole oku mena mpoka puna omamanya, nomahala ngono ohaga kala taga monikwa nawa. Nohaga nana aatalelipo kuza kiilongo yiili noyi ili yeye ya talelepo oshilongo shetu molwa eshito ndjoka ewanawa.

moNamibia omuna omaludhi ngudhila ongendji gayoloka thana, opuna uudhila mbono shapa tawuya okunwa omeya ohawu lambele koha dhedhiya maka inawuya momeya nohawukala wuvite ombili una watala omeya.

Iikombo oyo iinamwenyo mbyoka hayi silwa oshisho momagumbo, iikombo ohayi kalithwa otayi galukiwa nayo yiye yedhililwe oshoka ohayi tekulwa kaantu momagumbo.

Opuna omahala ngoka kuna omamanya, omamanya omanene nohaga monika nawa uuna wa tala omamanya ngono oto hala wutale sigo ongula, oshoka ohaga kala taga monika nawa neshito ito hala oku mana.

Mongashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe mokutekula oohi. Aantu oya pumbwa okuya koskola opo yalongwe nkene yena okutekula oohi dhawo oshoka uuna wakalitha oohi momeya gakaka otadheetele oohi dhi se.

Omahala gomainyanyudho moNamibia ogendji. Uuna wa mono ompito kuu na shi to ningi inda wu ka nyanyukilwe pamwe nayakweni. Pomahala mpono olundji ohapu adhika uundama womeya nuuna wa tala omeya ngono omutima ohagu kala gu uvite nawa. Uuna nande owu uvite uupyu oto vulu oku ka mbwinda momeya moka opo wu ikuthe uupyu.

Momuthigululwakalo gwAawambo aantu oyena oongombe. Oongombe ohadhi silwa oshimpwiyu ndhono hadhi kalithwa etadhi galuka dhiye dhi edhililwe moshigunda ,oshoka uuna inamu dhi edhilila pethimbo lyaantu taya longo momapya otadhi kalya omapya gaantu.

Monale aantu okwali haya longitha oongombe, oondongi okupulula. Ashike mongashingeyi ehumokomeho sho lyeya aantu ohaa longitha omambakumbaku oku pulula. Ngono haga kwata ethimbo efupi oku manako epya.

Aanikunino mongashi ngeyi oya kongopo omunkalo ngoka omupu nomwanawa nohangu kwata nawa omeya una tashiya pakutekela oshoka monale aantu okwali halongitha omayemele nomandini oku tekela iimeno yawo, ashike mongashi ngeyi ohaya longitha ominino dhoka hadhi tsuwa ombululu eta dhi ende piimeno pomakota.

Mo Namibia omuna omahala hoka kuna oondundu nomamanya. Komahala hono ihaku mene iihwa oyindji ,oshoka iihwa kayo hole oku mena momamanya. Omahala ngono ohaga kala taga monika nawa noha ga nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ili yeye ya tale moshilongo shetu.

moNamibia oohi odhilipo momalwala gayoloka thana dhimwe otilingane dhimwe ontokele dhimwe oshunga ashike adhihe ohadhiliwa.

Opena komahala hoka kuna omamanya, ano shama wega tala nawa ototi pamwe oga tulwapo ashike eshito lya tate Kalunga . Omamanya ngono ohaga monika nawa uuna we ga tala nohaga eta aantu okuza kondje yiilongo yeye yatale eshito letu.

Aantu oyendji mongayingeyi ohaya munu oohi . Oohi ohadhi tulwa momeya ano ihadhi kala momeya nkene dha yilemo opuwo onkene owuna okukala wa sa oshimpwiyu kutya owedhi pa iikulya ngweye omeya ngono ohogo paleke opo wudhi kaleke muukolele dhikale dhina omwenyo.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena uunongo nohokwe muunafaalama woongombe. Oongombe uuna dhi li mofaalama ihadhi mono ompito dhi kalye kudhodhene momalundu, ashike ohadhi pelwa iikulya nomeya moahala hadho moka. Olundji ohadhi pewa omongwa oshoka omongwa omuwanawa koongombe.

Opuna omahala gomayinyanyudho pomahala mpono ohapu adhika iipundi niitaafula. Uuna toyiko owa pumbwa okulanda shoka tonu iipundi niitafula oko toyi adha nale.

Uminisiteli welongo sho wandulukapo oshilongwa uunamapya nuniimuna kongashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe oku kutha ombinga miikunino Una wasila oshikunino shoye etashi kupe iiteyemo yili nawa, oto vulu okuyi landithapo ngoye wimonene iisimpo wi kwathele monkalamwenyo.

Aantu oyendji mongaashingeyi oya kutha oombinga miikunino yiikwamboga. Nohashi kala oshiwanawa shaashi aantu oyapa aakwashigwana iilonga yomomudhiingoloko moka. Noositola dhimwe ohadhi ya okulanda kiikunino yiikwamboga huka, etadhi ka landitha koositola dhawo.

MoNamibia omuna iinamwenyo mbyono hayi kala megameno, hayi kala mEtosha National Park . Iinamwenyo mbyono ohayi eta aataleli okuza kiilongo yiili noyiili, yeye moshilongo shetu yatale iinamwenyo mbika. Uuna tayeyamo ohaya gandja oshimaliwa, opo yapewe ompito yakataalelepo Etosha National Park.

Aantu monale okwali hakwata oohi nuundjolo ashike shono oshamonika itashende nawa oshoka okandjolo oha kakwatamo ohi yimwe mongashi ngeyi aantu oyakongopo omunkalo omwanawa okukwata oohi noonete, oshoka onete ohayi kwata oohi odhindji pethimbo limwe.

moNamibia opuna omahala ngono gena ondundu nomamanya pomahala pono shapa wayipo itomana oku dhiladhila oshoka otohala wutye omamanya oga gongelwapo kaantu ndele aawe eshito lyatate kalunga nohagakala tagamonika nawa shili.

Oondjuhwa odhi li pamaludhi ga yoolokathana. Opuna oondjuhwa oonkiintu nomakondombolo. Omakondombolo ogo haga londo oondjuhwa oonkiintu opo dhi vule okuvala omayi. Uuna dha vala omayi ohadhi langele eta dhi ga tendula uuyuhwena.

Namibia oku na iinamwenyo ya yoolokathana nohayi tekulwa pomaludhi ga yoolokathana. Opuna mbyono hayi tekulwa momagumbo ngaashi oongombe niikombo, po opuna mbyono hayi tekulilwa koshikunino shiinamwenyo kEtosha oshoka oya nika oshiponga ngaashi oondjamba , oonkoshi noonduli.

Uuna omuntu wuna oshikunino shoye shomatama ohashi kala tashi monika nawa , oshoka aantu omatama oyega hole nohaye ga longitha iilonga oyindji oku tula momihoka niilonga yimwe wo. Uuna weke ga landitha oto mono aalandi lela.

Oongombe momuthigululwakalo gwaawambo odho dhasimana. Oshoka oongombe una pwa holoka iituthi yontumba nande omaso, nande oohango odho hadhi dhipangwa.

Pomahala ogendji gomayinyanyudho ohapu kala uundama mboka womeya. Uuna omuntu wuuvite uupyu oto vulu okuya momeya mono wiikuthe uupyu etamu nyanyukilwa pamwe nayakweni. Okunyanyukwa osha pumbiwa.

Aantu mongashingeyi oyena ontseyo nohokwe moku kala yena iikunino. Noya etapo omukalo ngoka omuwanawa oku tekela iikunino yawo ngono itagu hepeke omeya, ashike otagu kwata nawa omeya mono haya longitha oku tekela nominino.

Ehumokomeho shi lye ya okwa ndulukwa uundunda mboka omuntu to vulu oku enda nako uuna toyi pehala lyontumba nenge to ka talela po, moka to vulu oku lala nofamili yoye nohashi monika nawa.

Mo Namibia omuna omadhila ngono haku tiwa ohaga litha iimuna. Omadhila ngono ohaga kala omatokele noha kutiwa oo Amutoka Kanyandi uudhila mbono owu hole oku lamba oongombe. Uuna omuntu to litha uudhila ohawu ohawu kala wa hinga oongombe.

Uuna omuntu wa muna oohi dhoye owa pumbwa okukwashilipaleka kutya oho dhi sile oshimpwiyu to dhi tulilemo omeya ga yela niikulya ya gwana nawa to tala uuna kutya omuna dhimwe dhono tadhi ehama wu vulecwu dhi kuthe mo opo kaadhipe oonkwawo omukithi.

Uuna omvula ya loka omadhiya agehe ohaga kala guudha omeya. Niimuna ohayi kala yu uvite ombili ,oshoka ihayi endewe iinano iile yika nwithwe ohayi nu kehe mpoka ya hala.

Aantu moNamibia opuna omahala ngono haga monika nawa nuuna wayiko omutima goye ohagu kala guvite ombili nokwa kumwa keshito lyatate Kalunga kutya iinima mbino oya shitwa ngiini tima wutye oyatulwapo ndele ahawe eshito lyatate Kalunga.

Aantu oyendji mongashi ngeyi oyena iikunino shino ohashi monikwa nawa oshoka aantu mbano ohaya pe nakwashingwana iilonga opo yavule yeye yakale taya longo miikunino yawo.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena ontseyo nohokwe mokumuna oohi, oshoka oohi odho oshinamwenyo shoka oshiwanawa hashi kutha po omukaga noto vulu wo okulanditha oohi dhoye wu mone oshimaliwa wu ikwathele oompumbwe dhoye ndhoka wa hala.

Omavi ngo kageshi okawanawa noku kunwa iimeno ano kagena uuhoho ashike shoka inashi imba aantu mboka yena iikunino oshoka mongashingeyi opena omashina ngono hamu vulu oku kunwa iimeno, ehumo komesho shi lyeya

Aantu mongaashingeyi oyendji oye na oofaalama dhiingulu. Aantu ohaya munine iingulu omalalakano ga yolokathana. Yamwe ohaya munu nelalakano ya landithe iingulu yinanomwenyo. Nayamwe ohaya munu elalakano ya dhipage iingulo yo ya vule yaka landithe oonyama.

Ano iimeno mbyono ihayi kunwa pevi hayi kunwa momashina no ihayi mono oonte dhetango ashike ohayi kala ya tuli lwamo omalamba nolusheno. ohayi kala ya tsapuka nawa no oyina uukolele

Monale aantu okwa li ha ya mbwindi momadhiya, ashike mongashingeyi ehumokomeho shi lye ya, aantu oya nduluka po uundama mboka hawu tulwa omeya, aantu uuna ya hala okumbwinda ohaya mbwindi nduno muundama mboka.

Mongashi ngeyi aantu oyendji oyena ohokwe mokukutha ombinga miikunino noya ndulukapo omunkalo ngoka omupu oku tekela iimeno yawo ano halongitha ominino dhono hadhi kwatakanitha kokapomba okanene otadhende piimeno dhatsuwa uumbululu una wapatulula kokapomba okanene dho tadhi tameke oku tekela dhodhene shino ohashi kwata nawa omeya.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena ohokwe nontseyo kombinga yuunafaalama wiikunino. Oshikunino osho oshinima shimwe shoka hashi vulu oku pa omuntu iimaliwa, uuna we shi sila oshimpwiyu otashi ku pe iiteyomwa iiwanawa mbyoka to ka landitha ngweye wu imonene mo iisimpo yoye.

Uuna tomunu oohi dhoye owuna okukwashilipaleka kutya odhili momeya gayela dho odhina iikulya ya gwana oshoka uuna kadhili momeya gayela ohashi vuku okudhi etela dhi se nenge dhi kale kaadhina uukolele wuli nawa.

Aanafaalama yiikunino ohaakala ye United uuntsa uuna yatala iilonga yeenyala dhawo, ano ohayeenfe taatala tala iimeno yawo yatale mpoka puna mbyoka yakwatwa komapuka yoyeyi tule omiti.

Mo Namibia opuna omahala ngoka kuna omiti omileeleka nohamu kala muna iinamwenyo, oshoka iinamwenyo oyi hole mpoka puna omiti omile po opwa thita .Omiti ndhono ohadhi kala dhina omuzile omwaanawa.

Oohi odhilipo pomalwaalwa ga yoolokathana . Opuna oontokele noontiligane ashike adhihe ohadhi liwa.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena ohokwe mokukutha ombinga miikunino. Aantu yamwe oyena iikunino iinene noositola dhimwe oha dhiya okulanda iiyimati koositola dhawo yo ya vule oku kalanditha moosito dhawo koondando dhi ili nodhi ili.

Uuna waadhe ga dhenga pevi, iihwa niimeno oha yi kala yio uvite ombili. Oongala dha shena nii namwenyo oya pandula oshoka iikulya yawo inayi pumba.

MoNamibia opuna omahala mpoka pu na oondundu nomamanya. Komahala hono ihaku meme iimeno oyindji oshoka iimeno ihayi mene nawa momamanya. Omahala ngono ohaga kala taga monika nawa nohaga nana aatalelipo taya zi kiilongo niilongo opo ye ye ya tale uushitwe wa Namibia.

Aantu oyendji oyena uunongo nohokwe mokukutha ombinga miikunino ashike monale aantu okwali haya tekelitha iimeno yawo omayemele nomandini ashike mongaashi ngeyi oya ndulukapo omukalo ngoka omupe nohagu kwata nawa omeya okulongitha ominino dhakwatakanithwa kokapomba okanene.

Ondjuhwa momuthigululwakalo gwAawambo osho oshikwamawawa sha simanekwa unene. UUna pwe ya omuyenda, oha dhipagelwa ondjuha, nuuna mwa kwatwa komukaga megumbo ohamu vulu oku dhipaga ondjuhwa mu lye naanegumbo esiku ndyoka.

Mombuga ya Namibia ohamu adhikwa oshimeno shono haku tiwa Welwitchia. Oshimeno shono shina omafo omanene. Ano shono ihashi si mbala. Nonande ka kuna omvula ya gwana, ohashi kala wala shina omwenyo.

Omvula shampa ya loko oondjuhwa ohadhi kala dhi uvite nawa, oshoka ohadhi kala dhi li kelundu tadhi li uupethupethu nuumwiidhi. Ondjuhwa oshinamwenyo oshiwanawa sho oshipu nokutekula oshoka ohashi li konyala kehe shimwe.

Aantu mongashingeyi otwa pumbwa okuya komadheulo ga nkene tuna okumuna oohi. Oshoka okumuna oohi mongashingeyi otaku dhana onkandangala. Uuna omuntu to tekula oohi ngoye kuuna uunongo musho ohashi vuluka shi dhipagithepo oohi dhoye.

Mongashi ngeyi aantu oyendji kehe gumwe okwahala ena oshikunino shaye oshoka aantu miikunino ohalimo nawa noyakongo omunkalo omupu una tashiya pakutekela pono halongitha ominino yedhi kwatakanitha kokapomba okanene otadhende pomakota ngiimeno dhina uumbululu una wapatulula kokapomba okanene otayi tameke okwitekela yoyene.

Aantu oha kwata uuhi mboka uushona nenge yewu lande ya vule yaye nawo komagumbo gawo yekewu tekule yoyene dho odhi koke yavule wo okulya nenge nayo yekedhi landithe.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena ohokwe mokumuna oohi, oshoka oohi odho oshiyelelwa oshiwanawa nohadhi pe aantu iimaliwa. Uuna dha koko, aantu ohayedhi kwatamo momadhiya, etaya kalanditha, nenge ya pakapo ya vule okulya megumbo.

Aantu oyendji mongashi ngeyi oya simaneka okumuna ondjuhwa, aantu oha yedhimunine oma lalakano gayoloka thana yamwe oha yedhimunine dhivale omayi yavule yakalandithe, yamwe oha dhimunine yakalandithe oondjuhwa dhina omwenyo, nayamwe oha dhimunine yavule okulya megumbo nofamili yawo.

Mo Namibia ngaashingeyi omuna aantu mboka yena ontseyo nuuningo moku ndulukapo iikunino. Iimeno yawo aantu oha yeyi kunu yili momukweyo opo ya vule oku tekelitha ominino ndhono hadhi kwata nawa omeya.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena iikunino yoonyanga. Oonyanga osho oshinima shoka shasimana oshoka oto vulu okudhilandithapo nenge okutula momuhoka goye mulye naanegumbo lyoye.

MoNamibia omuna omaludhi ogendji guudhila. Ano opuna uudhila mboka wu hole oku kala puupepi nomadhiya oshoka ohaga li uupethu pethu momeya ano gena omalungu omanene noohongo oonde.

Aantu mongashingeyi oyendji oyena ohokwe moku kutha ombinga muunafalama woongombe. Oongombe ndhono ihadhi zimo moka dhiye komalundu dhi kalye ,ashike ohadhi pewelwa iikulya mehala dhalyo moka omowo hadhi nwine omeya.

Momuthigululwakalo gwAawambo aantu oya simaneka oshimbombo, omboga nonyama yondjuhwa . Nonando ethimbo lyahumu komeho aantu inaya hala okudhipagapo omuthigululwakalo gwawo, onkene nando oya tsikila okutekela oonyama dhoondjuhwa, oomboga niimbombo yawo.

Aanafalama yiikunino ohakala tayende miikunino yawo tatala iilonga yonyala dhawo nkene yeyilonga yopala notatala kutya openi tayitsu puna uupuka yavule oku tulapo omuti gudhipahepo uupuka mboka.

Aantu una tamunu oohi oha dhi topolele munima wadho dhikolelela kutya dhino odhithike peni, puna dhoka oshoniyelela otadhi kala dhilile nadhoka dhili pokati odhilile nadhono onene oha dhi kala dhili mokandama kadho dhilile.

Aantu monale okwali ya simaneka oku kwata oohi nuundjolo, ashike mongaashingeyi oya mono kutya otaya kongo omukalo ngoka goku kwata oohi nonete ,oshoka onete ohayi kwata oohi odhindji pethimbo limwe inayi fa okandjolo haka kwata ohi yimwe pethimbo mpo.

MoNamibia aawambo oya simaneka oku teleka oshimbombo nomboga. Nonande ehumokomeho lyeya aantu inaya hala oku dhipaga omuthigululwakalo gwayo. Ngele aantu taya dhilula nande egumbo oha pu telekwa oshimbombo nomboga. Nonande opu kale puna onyama natango omboga ohayi telekwa.

Uuna wuna iikunino yoye owapumbwa oku kala wa kwashilipaleka kutya oweshi tekela omeya gangwana go inanganinga ongendji opo shikatuleko oshiimati shili mukolele.

MoNamibia omuna omahala hoka kuna omamanya ko kakuna iimeno yasha. Omamanya ngano ngele owe gatala oto hala kutya oga gongelwapo kaantu ihe eshito lyatate Kalunga. Ohaga kala taga monika nawa nohaga nana aantu okuza kiiilongo yilwe yeye ya tale eshito.

Aantu oyendji mongashingeyi oya kutha ombinga muunafaalama wokumuna oondjuhwa. Uuna oondjuhwa dha vala omayi e tadhi tendula uuyuhwena, uuyuhwena ohawu kuthwa mooyina e ta wu ikalele , opo ooyina ya vule ishewe oku vala omayi e ta ye ga tendula.

MoNamibia omuna oofaabulika ndoka hadhi nduluka po ominino ndhoka dhoku tekela iimeno, oshoka uuna aantu taya longitha ominino ndhono oha dhi kwata nawa omeya.

Monale aantu okwali haya tete omwiidhi nomamwitho, ashike mongaashingeyi ehumokomeho sho lyeya aantu oya nduluka po omashina ngoka haga vulu okuteta omwiidhi nohaga endelele shi vulithe omamwitho.

Mongashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe moku kutha ombinga miikunino, oshoka iikunino osho oshinima shoka tashi vulu oku kupa oshimaliwa. Uuna oshikunino shoye weshi sila oshimpwiyu ohashi tula ko iiyimati ya gwana nawa no yina uukolele ngoye oto vulu oku keyi landitha po wu mone iisimpo wu ikwathele monkalamwenyo.

Opuna aantu mboka yena ofaalama onene dhondjuhwa nositola moNamibia oko hadhikalanda oondjuhwa dhawo nomayi dhiye dhilandithe kondando dhayoloka thana.

Uuna atalelipo tayeya moshilongo shetu yatalelepo ,ohayeya nohawuto dhawo dhoka hadhikala inadhithita opo una yalondamo oyewete kutya kewangandjo okuna shike nande, nande oyeya oku talelapo Etosha una tayende metosha Iinamwenyo oyeyi wetee nawa notakala yuvite ombili.

Opuna omahala ngoka goma inyanyudho. Pomahala mpono ohapu kala tapu monika nawa, po ohapu kala puna okangwena uuna wahala okuya komahala honoo, iipundi niitaafula oko yili nale shoye oku landa shoka wahala oku lya oku nwa ngwee to pewa.

Mongashi ngeyi aantu oyendji oyena ohokwe mokumuna oohi, oshoka oohi ohadhi vulu oku kuthapo omukaga megumbo dho una dhakoko ohovulu wo oku kedhilanditha wuvule wumone iimaliwa wikwathele opumbwe ndhoka wapumbwa okwikwathela.

Ondjuhwa osho oshikwamawawa sha simana momuthigululwakalo gwaawambo, oshoka uuna omuyenda eya oku talela po oha dhipagelwa ondjuwa nuuna muna omukaga megumbo ohamu vulu oku dhipaga mo ondjuhwa yeni, etamuli pamwe naanegumbo.

MoNamibia omuna omahala ongendji ngono ngena ondundu nomamanya, omahala ngono ohangamonika nawa naantu oyehole oku katalelapo omahala ngono opo yatseye uwanawa weshito lyomo shilongo shawo.

Monale aantu oyali haya longitha oonani okupulula noondoongi, ashike mongashingeyi ehumokomeho sho ndjeya, aantu oya nduluka po omambakumbaku ngoka haga vulu okupulula uule wokathimbo okafupi. Epya etali puko.

Aanafalama oyendji mongashingeyi oyena oofalama dhoondjuhwa. Okuna aanafalama aanene hono oositola konyala hadhiya oku landa kaanafalama huka oondjuhwa dhi vule dhika landithe moositola dhawo koondando dha yoolokathana.

Uuna aantu ya muna oohi dhawo etadhi koko aantu ohaye dhi kwatamo momeya ya vule oku kedhi landitha nenge ya pakepo megumbo yalye naakwanezimo yawo.

Omvula ngele yaloko omeya taga pwine ga ninga mo omashona momadhiya aantu ohaya ka kwata oohi noonete oshoka ohadhi kwata oohi odhindji . Dhimwe ohaya kalanditha dhimwe ohaya kalya.

Uuna to munu oondjuhwa owa pumbwa oku kwashilipaleka kutya odho ende mo mokati koondjuhwa dhoye wu tale ndhoka kaadhi na uukolele, wukedhi ikalekele oshoka otadhi pe oonkwawo omikithi.

Onduli osho oshinamwenyo shoka shina othingo onde nomagulu omale. Ano othingo onde oha yi shikwathele uuna tashili omafo komiti. Oshinamwenyo shino oshina ombili no ihashi hindi.

Monale aantu okwali haya longitha oondongi noongombe oku pulula ,ashike mongashingeyi ehumokomeho sho lyeya aantu ohaya longitha omambakumbaku ano omambakumbaku ngono haga pulula oshilwa oshinene muule woka thimbo okafupi.

Iikombo ohayi kala yuuvite ombili uuna omvula ya loka oshoka ohayi li omwidhi nomafo gwokomiti .Uuna omvula yaloka omwidhi ohagu kala gwa ziza nawa niifo oya tsapuka nawa.

Monale aantu mbono yena iikunino okwali haya longitha oonyala okuteyako iilikolomwa yawo, ashike mongaashingeyi ehumo sho lya humu komeho oya ndulukapo omashina ngono goku teyako iilikolomwa yawo nohashi kwata nawa ethimbo.

Aantu mboka haya tekula oohi kayena we omukaga oshoka uuna kayena shoka taya yelele ohayi puundama wawo mboka woohi etaya kwatamo oohi dhawo yavule yekelele nenge yaka landithe yavule okukalanda oshiyelelwa shimwe shiya hala kayishi oohi.

Aantu shapa yamunu oohi otadhikoko oha yedhi kwatamo opo yavule yekedhilye nenge yakalandithe yo oyimonenemo iisimpo yavule okwikwathela peya napeya.

Opuna komahala hoka ku na omamanya. Uuna wa tala omamanya ngoka oto hala wu tye oga tulwa po kaantu , ihe eshito owala lyatate Kalunga. Uuna we ga tala oho kala wu uvite ombili ngoye owu uvite uuntsa.

Ondjuhwa oshikwamawawa sha sima momuthigululwakalo gwAawambo nomagumbo ogendji konyala gAawambo ohamu kala muna oondjuhwa ,oshoka uuna omuntu eya oku kutalelapo oho vulu oku mu dhipagela ondjuhwa.

Namibia oshilongo sha shitikika shina omahala haga monika nawa. Omahala ngano ohaga nana aatalelipo okuza kiilongo yilwe okuya moshilongo shetu ya tale uushitwe. Uuna taye ya moshilongo shetu ohaya pewa ompito ya vule okutala omahala ngoka.

Newewe oshinamwenyo shoka shombili no itoshi pewa komuntu ano oshinamwenyo shoka ihashi hindi. Oshinamwenyo shi hole okulya iifo yoko miti nomwiidhi.

Moondundu ohamu zi omamanya ga yooloka moka hatu ga longitha okutunga omagumbo getu noshowo okutunga iinima ya yooloka. Ohadhi eta woo aatalelipo okuya moshilongo okuza kiilongo niilongo, aatalelipo taye etelele iimaliwa moshilongo.

Aantu oyendji mongashi ngeyi oyena otseyo nunongo noyena ohokwe mokukutha ombinga mikunino, noya ndulukapo omunkalo ngoka omwanawa nohangu kwata nawa omeya una tashiya pakutekela halongitha ominino. Monale aantu okwali halongitha omayemele nomandini nokwali hashilongitha omeya ongendji noonkondo.

Aantu oyendji mongashingeyi oyena ohokwe mokukutha ombinga miikunino yiikwamboga, oshoka inaya hala oku kala taya landa iikwamboga ethimbo alihe momagumbo gawo, otaya ningi iikwamboga yawo ya vule oku kala ta ya li noofamili dhawo yo ya ka landithe ya mone iimaliaya ikwathele moompumbwe dhi ili nodhi ili.

Iinamwenyo mbyika hayikala mengameno ano hayikala metosha ohayi kala tayi monika nawa nohayi nana ataleli okuza kiilongo yili noyili yeye moshilongo shetu yavule oku tala Iinamwenyo, ano una tayeya ohaya gandja oshimaliwa yavule oku pewa ompito yeye yeyitale.

Opuna iimenk mbyoka hayi tulwa momashina ano ihayi kunwa pevi. Iimeno mbyono ohayi kala yina uundjolowele wa gwana nawa, oshoka ohayi mono uuyelele wolusheno, olusheno ndono lwoo sola.

Namibia osho oshilongo shimwe shina iinamwenyo ya yoolokathana. Iinamwenyo mbyoka ihayi kala mokati kaantu ano hayi kala mehala lyegamweno ketosha. Iinamwenyo mbyoka oyilipo omaludhi gi ili nogi ili, otatu adha oondjamba, oonkoshi, ooholongo, oosino nayilwe.

Una tomunu oohi dhoye owapumbwa oku kwashilipaleka kutya odhili momeya gayela nowedhipa iikulya yangwana nawa, oshoka ngele inadhilya iikulya yangwana nawa ohashi peya dhise ngweye otwikanitha.

Monale aantu okwali haya pululitha oondongi nenge taya papula nomatemo ashike mongaashi ngeyi ehumo komeho shi lyeya aantu oya ndulukapo omambakumbaku ngoka haga pulula oshilwa oshinene muule wethimbo efupi nohali vulu okumanako epya muule wesiku limwe.

Ethimbo lyomvula ya loka kelundu ohaku kala taku monika nawa, oshoka ohaku kala kwaziza niimeno ayihe omafo oga zizia nuuna wa talako omutima goye ohagu kala guuvite ombili noguuvite wa pepelelwa.

Uuna omuntu wa muna oohi dhohe ,etadhi koko ,oho vulu wo oku kedhi kwatamo momeya wu vule oku kedhi landitha inadhi mpya nenge wudhi landithe dhampya notavulu wo okulya megumbo naakwanezimo yoye.

Mo Namibia omuna omahala ngoka gena omamanya ano ga ningapo oondundu. Komahala hono ihaku kala kwa mena iimeno oyindji, oshoka iimeno kayi hole oku mena momamanya. Omahala ngono ohaga monika nawa nohaga nana aatalelipo okuza kiilongo yi ili noyi ye ye ya tale eshito moshilongoshetu.

MoNamibia omuna ehala ndyono hali ithanwa ombuga. Mombuga ihamu kala iimeno oyindji, ohamu kala iimeno mbyoka ihayi tila omutenya nonando omvula itayi loko iimeno mbyono oyina omwenyo. Iimeno ongaashi Welwitchia oshimeno shono shina omwenyo omuke nonando okuna omutenya ihashi gutila.

Una tomunu oondjuhwa dhoye owa pumbwa oku kwashilipaleka kutya adhihe odhili nawa. Nongele owa mono mo dhimwe tadhi ehama owa pumbwa okudhi kutha mo moonkwawo wukedhi ikalekele, oshoka otadhi pe oonkwawo omukithi.

Una wuna oshikunino shoye oto kwashilipaleke kutya inashitekelwa omeya ongendji oshoka iimeno otayi vulu okuhenwa komeya etayisi, nowapumbwa oku kala to kwashilipaleke kutya owatulamo nawa ngele omuna uupuka oshoka owapumbwa oku tulamo oti opo uupuka wu se.

Monamibia otu namo aantu mboka yena iikuku iinene yondjuhwa, noositola odhindji konyala oha dhiya oku landa kaanafalama mbaka dhivule dhika landithe mositola dhawo kondando dha yoloka thana.

Onduli oshinamwenyo shono hashi kala mEtosha ano hashi kala megameno no inashi uthwa oku kala mokati kaantu. Iinamwenyo mbino ohayi eta uuwanawa moshilongo shetu aatalelipo taya zi kondje yiilongo ta yeya ya tale iinamwenyo mo Namibia.

Aantu oyendji mongaashingeyi oyena ohokwe mokumuna oondjuhwa. Opuna aantu mboka yena oofaalama oonene dhoondjuhwa. Oositola odhindji oko hadhiya okulanda kaanafaalama mboka, dho dhivule dhikalandithe moositola dhadho, koondando dhayoolokathana.

Aantu yamwe oyena iikunino yenyanga, una yasila nawa oshipwiyu iikunino yawo, oonyanga ohadhi tulako etadhikoko una dhakoka ,ohayedhi kuthako yavule yedhifale komahala gomangeshefelo dho odhikalandwepo yavule okumona iimaliwa yikwathele mopumbwe dhilwe.

Monale aantu okwali haya tete oomwiidhi nomamwitho, ashike ehumokomeho shi lyeya aantu ngaashigeyi oya ndulukapo omashina ngoka haga vulu oku teta oomwiidhi no ihashi kwata ethimbo.

Mo Namibia omuna omaludhi ogendji guudhila ,uudhila owo uunamwenyo mboka hawu uvitha omwenyo gomuntu nawa. Uuna wa tala tawu tuka kelundu omwenyo goye ohagu kala gu uvite ombili nogwa yelelwa.

Aantu mongaashingeyi oyena ontseyo nuunongo moku muna oohi. Oohi odho oshinamwenyo oshipu okumunwa oshoka ohashi kala momeya thimbo alihe, shoye okushi tulilamo iikulya nomiti opo shikale shili muukolele.

Ehumokomeho sho lyeya, mongaashingeyi aantu oyendji oye na ohokwe moku muna oondjuhwa oshoka oondjuhwa osho oshikwamawawa shoka oshiwanawa hashi muninwa molwa omayi nenge onyama. Uuna dha vala omayi, aantu ohaye ga kutha mo etayeke ga landitha yo taya dhipaga wo oondjuhwa yaka landithe nande taya vulu wo oku landitha ndhoka dhi na omwenyo.

Aatalelipo okuza kiilongo niilongo uuna ta yeya moshilongo shetu ohayeya noohauto dhawo ndhoka ihadhi kala dha sikila adhihe opo uuna yelimo oya tala eshito sho ewanawa.

Aatalelipo olundji ohaya zi kiilongo yawo yi ili noyi ili ta yeya moshilongo shetu. Namibia osho oshilongo sha shitikika shi na omahala omawanawa. Uuna wa talako komamanya gaNamibia hono nonande owali wu na uudhigu komutima otowu dhimbwa.

Aantu mboka yena iikunino monale okwali haa haa longitha iikunino yawo nomayemele nenge nomandini ashike mongashingeyi oya konga po omukalo omupu goku tekela iimeno nohagu kwat nawa omeya ano oya konga oi okutekelitha ominino dhono hadhi kwata kanithwa nokapomba.

Opuna omahala ngoka gomayinyanyudho hoka haku adhika uundama womeya nomamanya omaleeleka ga ninga oondundu. Oha pu kala ne uumbete uuna wazi mokandama komeya ohoya ne wu kale kokambete hono wu kukute.

MoNamibia omuna omahala ngoka omawanawa, nongele owayi ko, ito hala oku zako. Omahala ngoka gena omamanya, ko ihaku kala kuna iimeno oyindji, molwaashoka iimeno kayi hole okumena momamanya. Omahala ngono ohaga nana aatalelipo okuza kiilongo niilongo ye ye yatale eshito ewanawa moshilongo shetu.

Mongaashingeyi aantu oyendji oyena ohokwe moku muna oohi. Uuna to munu oohi dhoye owa pumbwa oku kwashilipaleka kutya oohi dhoye odhili momeya ga yela nohodhi pele mo iikulya ya gwana oshoka uuna dha kala momeya ga kaka, ohadhi vulu wo okusa.

Aantu oyendji mongayingeyi oyena ohokwe moku muna oondjuhwa. Oondjuhwa oha yedhi munine momikalo dha yoolokatha yamwe oha yedhi munine molwa omayi ya vule yaka landithe. Yamwe oha yedhi munine onyama yalye.